Buga aco abagira amarushanwa yo kwiruka ubwugamiro busakajwe amabati ikirere kirimwo ibicu ubike ibiti bifise amashami menshi n'amababi y'icatse ikibisi.

Ikibuga c'umupira wamaboko ibiti bifise amashami menshi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure inyubako ndende y'igorofa isize irangi ry'umuhondo hamwe n'iritukura intebe yera.

Inyubako ndende ifise uruhome rusize irangi ry'umuhondo hamwe n'inkingi zisize irangi ry'icatsi kibisi igorofa ndende isakajwe amabati ubwatsi igiti kirekire.

Kabura ari mu murwi w'umupira w'amaboko w'ishure ryabo akaba yambara inomero mirongo itatu impuzu bambara zirimwo ibara ritukura iryirabura ndetse n'iryera.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kirimwo umusenyi ibiti bifise amababi make inyubako isize irangi ry'umuhondo, imodokari ihagaze, umuntu, amashugwe.

Imiryango y'ibiyo impome ziriko amasanamu inkingi zisize irangi rigomba gutukura n'iryi catsi kibisi imeza n'intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma

Inyubako yubatse neza isakajwe amabati ifise impome zisize irangi iryo umuhondo ikaba ifise inubukarabiro ubwa kija mbere bwiza cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko abantu bahagaze bagizwe n'umumenyereza hamwe n'abanyeshure bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi harimwo abahungu hamwe n'abakobwa.

Impome zisize irangie iryo umuhondo zifise intoboro, ndetse zimanitseko n'amatangazo menshi umuryango w'imbaho wugaye intebe, ndetse n'imeza abitondetse ko umurongo.

Inyubako y'uburiro nini cane irimwo intebe z'icatsi kibisi nyishi hamwe n'amasahani asa n'ubururu ikaba ifise impome zisize irangi ryera hamwe n'irigomba gusa n'umunyota.

Icuma gisize irangi ry'ubururu iryicatsi kibisi iryumuhondo ndetse n'iritukura ibiti bifise amababi meshi umuntu yicaye hamwe n'abandi babiri bari kw'ikinga

Inyubako yubatswe mu buhinga bwa kijambere isa neza cane ifise ikibuga c'umupira w'amaboko, naho abarorereze ibicara abariko bararorera umupira.

Inyubako nini cane irimwo imeza n'intebe z'imbaho nyinshi cane ikaba ifise impome zisize irangi ryera hamwe n'amadirisha y'ibiyo manini.

Icumba c'uburaro gifise impome zisize irange ry'umuhondo hamwe n'idirisha rinini kirimwo amatara hamwe n'ibitanda bine baryamako umwe munsi uwundi hejuru vyose bikaba bishashe neza.

Uruzitiro rurerure cane rwubakishijwe amatafari ahiye rufise umushinge w'amabuye ikirere kirimwo ibicu ndetse n'ibiti ivyinshi bifise amashami n'amababi y'icatsi ikibisi.

Ibikarato utubati dutondetsemwo ibitabo, imeza zine harimwo imwe isa n'ubururu intebe inyinshi zitukura n'izubururu, uruhome rusize irangi ry'umuhondo.

Bez'imbaho zifise amaguru y'ivyuma umuntu ahagaze yambaye ikirato ocera ingazi, ndetse n'uruzitiro rw ivyuma uruhome rusize irangi rigomba gutukura.

Kaminuza y'igihugu c'uburundi irafise icumba gifise impome zisize irangi ry'umuhondo kirimwo utubati, ndetse n'ibitabo bitondetse kumurongo bigizwe n'ivyubuhinga bwanone gusa.

Ikirasi c'ishure kinini, gifise impome zisize irangi ryera, amadirisha manini y'imbaho, kirimwo intebe n'imeza z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Abana benshi bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi, bagizwe n'abakobwa babiri bariko barakina, ubwatsi butotahaye, ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi.

Icumba c'uburaro gifise impome zisize irangi ryera hamwe n'idirisha kirimwo ibitanda vy'ivyuma baryamako hejuru no musi amashakoshi meshi.

Ikirere kirimwo ibicu bike inyubako z'igorofa zisakajwe amabati zifise inkingi zisize irangi ryera ibiti birebire bifise amababi menshi ubwati ndetse n'amashugwe.

Abantu ubenshi harimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bicaye bariko barorera urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuza imigwi ibiri umwe wambaye impuzo z'icatse ikibisi uwundi izera n'izirawura.

Inyubako yubatswe neza yubakishijwe amatafari ahiye ifise imiryango y'ivyuma isize irangi ryera hejuru y'umuryango umwe hari itangazo ryanditse ku gipapuro ryerekana yuko arakazu kasugumwe k'abahungu.

Ikibuga aca umupira awo amaboko cubatswe mu buryo bwa kija mbere ibiti ivyinshi bifise amababi amwe y'icatsi ekibisi ayandi iyumye uruzitiro rurerure.

Ivu ririmwo amabuye n'utwatsi, ikibuga ac'umupira w'amaboko abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure imodoka zihagaze munsi y'igiti imwe isize irangi ritukura.

Ikirasi igishasha gifise impome zisize irangie igera n'ikibaho gisa n'icatsi ekibisi imeza n'intebe vy'imbaho bifise amaguru y'ivyuma.

Ikibuga c'umupira w'amaboko, ibiti vyinshi birebire, bifise amababi y'icatsi kibisi, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, amashugwe, ikirere kirimwo ibicu.

Uburaro ubunini burimwo akabati k'imbaho, gafise imiryango yugarishijwe igufuri, igitanda civyuma gifise aho bararako ,hejuru no munsi kikaba gishashe neza.

Ikirasi c'ishure kinini gifise impome zisize irangi ryera hamwe n'amadirisha abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'umwigeme hamwe n'umusore.

Hubakishijwe amabuye ubwatsi bwinshi ndetse n'ivu ry'intombe uruzitiro rurerure rusize irangi ryera icapa kiriko amatangazo igiti kifise amababi y'icatsi kibisi.

Inyubako zibiri z'igorofa ,zisize irangi risa n'umuhondo ,zikaba zifise inzitiro z'ivyuma, ibiti birebire bifise amababi y'icatsi kibisi ,ishurwe ndetse n'amabuye.

Iryitiriwe umweranda apolo hariho inyubako abanyeshuri bo mu mwaka wa gatanu bigiramwo ivy'ubushakashatsi hakaba hari igipapuro canditseko amajambo avuga ati muriteguye gutemberana mu bihe hamwe n'abanyeshuri bo mu wa gatanu.

Imeza zifatanye n'intebe zazo zubatswe mu mbaho zikagira amaguru y'ivyuma amashurwe, amadirisha, imboneshakure, amatara ndetse n'inkingi zisize irangi ryera.

Inyubako y'utuzu twasugumwe twa kijambere ,dufise impome zisize irangi ry'ubururu, hamwe n'imiryango isize irangi ryirabura, ndetse n'ubukarabiro busa neza.

Icumba kinini kirimwo utubati tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo vy'ubwoko bwinshi bitukura ivy'icatsi kibisi, imeza ndetse n'intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Imeza zimbaho intebe z'imido ,utubati twinshi dutondetsemwo ibitabo bitukura hamwe n'ivyirabura ,amatara ndetse n'inkingi zisize irangi ryera .

Imipira y'amaguru n'iyamaboko imwe itukura iyindi y'ubururu ni yera biri mu kaguriro kanini karimwo amatara hamwe n'ibidandazwa vy'ubwoko bwinshi.

Inyubako nini cane yubatse neza irimwo isuku ndetse tureture turimwo ibitabo bitondetse ku murongo intebe ndetse n'amatara.

Ikirasi c'ishure gishaje gifise impome zicafuye zisize irangi iry'umuhondo kirimwo intebe z'imbaho zitonze ku murongo kikaba gisakajwe amabati.

Ikirere ciza kirimwo ibicu bike, ikibuga c'umupira w'amaboko, abantu bariko barakina, ubwatsi, igiti gifise amababi y'icatsi kibisi.

Ikirasi c'ishure gifise impome zitatu, zibiri zikaba ari iz'amabati, urundi rukaba rusize irangi ryera, akaba harimwo intebe z'imbaho zitondetse ku murongo ndetse n'imeza.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ryera irinko utubatire tw'imbaho dufise ibiyo hamwe n'intebe zifise amaguru y'ibyuma ndetse n'isanamu ukuruhome.

Inyubako nini ifise impume zisize irangye iryo umuhondo hamwe n'idirisha ikaba irimwo ubukarabiro ubutatu butagira imiryango, ndetse uri hanze ukaba ubona uwurindane.

Ikirasi c'ishure ikinini gifise impume zisize irangi ry'umuhondo umuryango ndetse kirimwo amatara n'intebe z'imbaho zitondetse ku murongo zifise amaguru y'ivyuma.

Inyubako nini yubatswe mu buhinga bwa kijambere ifise impume zisize irange iry'ubururu ikaba irimwo akabati ik'imbaho gatondetsemwo imipira ikibuga c'umupira w'amaboko.

Inyubako y'ikibuga c'umupira w'amaboko yubatswe mu buryo bwa kija mbere, isakajwe amabati ikaba ifise inkingi zi vyuma ibiti vyinshi bifise amashami menshi.

Inyubako nyinshi z'igorofa harimwo iyisakajwe amabati y'irangi ritukura, ikaba ifise inkingi zisize irangi ry'ubururu, ikibuga c'umupira w'amaboko, amashurwe menshi.

Inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, imwe ikaba ariy'utuzu twasugumwe ifise umuryango aho abahungu binjirira n'ahandi abakobwa binjirira.

Inyubako ndende yubatswe mu buhinga bwa kijambere irimwo amatara, ndetse ikaba ifise imiryango isize irange eri igomba gutukura hamwe n'impome zisize irange ererisa n'umuhondo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ,ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bahagaze imbere y'inyubako isize irangi iry'umuhondo ndetse n'iritukura.

Umukasi ufise akamaro kanini mu buzima bwa misi yose kuko barawukoresha iyo bariko barakata ibintu nka cane cane nk'impapuro ,imigozi ndetse n'ibikaratu .

Ikirasi c'ishure gishakajwe n'amabati gifise uruhome rucafuye rusize irangi ry'umuhondo hamwe n'umuryango w'imbaho uriko igufuri rikaba kirimwo imeza ndende.

Ikirasi kinini cubatswe mu buhinga bwa kijambere gifise impome zisize irangi ryera hamwe n'amadirisha y'ibiyo menshi, imeza n'intebe z'imbaho nyinshi.

Uruzitiro rw’ubakishijwe amatafari ahiye hamwe nurundi rw'ivyuma inyubako isakajwe amabati ifise inkingi z'ivyuma umusegetera, ibigega bijamwo amazi.

Kabura yaguze umukasi wirabura mw'isoko, maze acarataha, awuha abavyeyi ibiwe kugire bawukoreshe bariko barakata imigozi ndetse n'ibipapuro bimwe na bimwe.

Imeza y'imbaho iteretseko inyabwonko yirabura yakije, urupapuro, akabati karekare gatondetsemwo ibitabo, inkingi zisize irangi ry'umuhondo, amatara.

Kw'ishure igisumbuye ry'abashinwa barafise umugwi ukina umupira w'amaboko bakaba bambara impuzu zisa n'ubururu zirimwo uturongo udutukura kabura akaba yambara nimero zine.

Inyubako nyinshi zisakajwe amabati arimwo izisize irangi ryera ibiti ibirebere bifise amababi y'icatsi kibisi ikibuga akirimwo ubwatsi hamwe n'ivu.

Ivu ry'inombe ,igiti kirekire gifise amashami y'icatsi kibisi, inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha amenshi ikaba isakajwe amabati.

Utubati twinshi dutondetsemwo ibitabo imeza z'imbaho ziteretse ko ibinyamakuru ikirangamisi amadirisha amatara n'intebe zirabura nyinshi.

Ikirasi ico ishure kinini gifise impome zisize irangie egera kirimwo amatara intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse neza.

Icumba kinini, kirimwo amatara, utubati twinshi, tw'imbaho, dutondetsemwo ibitabo, ku murongo; harimwo ibitukura, ivy'ubururu, ivy'icatsi kibisi, ndetse n'ivyirabura.

Kw'ivuriro hari abaganga bakora ubuzi butandukanye muribo hakaba hariho abakora ako kubaga abantu na bo bakaba bambara umwambaro wabo w'ubururu ufise umubiri umeze nkuw'akamwanya.

Akabati eko ivyuma agafise imiryango imwe yugaje amagufuri n'uwundi iwuguruye igitanda aco ivyuma gisize irange igirabura baryamako hejuru uno musi amasa koshi.

Inyubako nyinshi harimwo izisize irangi ryera ,zisakaje amabati atukura, iyindi ikaba isize irangi ryubururu ,uruzitiro rurerure ,ubwatsi ,uruvuma rusize irangi ritukura ,n'iry'ubururu.

Amashure bigisha ubuhinga bujanye n'ivyo kubaka barabahimiriza kwambara impuzu z'akazi na canecane inkofero yera ikingira umutwe kugira ibintu bikorotse ntibibababaze.

Amatara akaba ateye mu mfuruka uruhome ruriko ikibaho cirabura intebe nyinshi zitondetse ku murongo zibiti mpome zisize irangi ryera.

Kaminuza y'igihugu cu Burundi irafise ikirasi kinini kiba kirimwo utubati twishi dukozwe mu vyuma no mumbaho tuba dutondetsemwo ibitabo vyinshi rwose

Imeza y'imbaho ndende iteretseko inyabwonko zishika kuri zitanu uruhome rusize irangi rigomba gutukura intebe hamwe n'idirisha rifise ikiyo kinini.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ry'umuhondo, amadirisha y'ibiyo manini, ikaba irimwo amatara, ndetse n'ubukarabiro bwinshi bumeze nk'imeza.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ryera irimwo amatara ndetse n'imeza z'imbaho zifise amaguru y'ibyuma afise amapine intebe zo kwicarako.

Ishure ryisumbuye ry'Igitega rirafise uburaro bw'abanyeshure ,burimwo ibitanda vyivyuma bisize irangi iry'ubururu ,bifise aho bararako hejuru no munsi imeza ndetse n'intebe.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ,irimwo utubati tw'imbaho dusize irangi ryera dufise imiryango imwe yuguruye hama iyindi yugaye.

Inyubako nini yubatse neza mu buhinga bwa kijambere irimwo utubati tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo vyishi bivuga ku bijanye n'ubuhinga bwanone hamwe n'indimi.

Kw'ishure ryitiriwe ikiyaga tanganyika rirafise ikirasi babikamwo ibikoresho cubakishijwe amatafari ahiye kikaba kirimwo utubati tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo.

Inyubako isize irangi igera umuryango usize irange ritukura ufise igitashe wuguruye imeza iteretse ko impapuro nyinshi idirisha ryibiyo umuntu ahagaze.

Ishure ryisumbuye ryo mu kanyosha rirafise icumba ababikamwo ibikoresho vy'ishure kikaba acubakishijwe amatafari ahiye kirimwo utubati twimbaho dutondetsemwo ibitabo.

Kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe ikiyaga atankanika ikirasi ec abigisha gifise impome zisize irangi ryera mu mfuruka hakaba hariyo akaba ati ik'imbaho gasize irangi rigomba gusa n'ubururu bakaba bakabikamwo ibikoresho vyabo.

Icumba babikamwo ibikoresho cubakishijwe amatafari ahiye kirimwo utubati tw'imbaho dutondetsemwo ibitabo bisa n'ubururu hamwe n'ibitukura.

Icumba kinini cubakishijwe amatafari ahiye ,babikamwo ibikoresho kikaba kirimwo utubati tw'ivyuma ndetse n'utwimbaho dutondetsemwo ibitabo vyinshi hejuru hakaba hariko ibikarato.

Kw'ishure, ryisumbuye ry'ibugendana, mu kirasi co mu mwaka w'umunani ,umwarimu arafise akabati gasize, irangi ryera ,abikamwo, ibikoresho vyiwe ,bigizwe n'ibikarato hamwe n'ibitabo, n'impapuro.

Intebe n'imeza avyoimbaho imwe iteretseko inyabwonko yirabura iyindi ibitabo utubati etwa ivyuma adusize irangi eryo ubururu dutondetsemwo ibitabo amadirisha.

Inyubako ndende y'i gorofa isize irangi igera ifise amadirisha amenshi hamwe n'inzitiro z'ivyuma inkingi zisize irangi ritukura abana babiri igiti, amashurwe.

Ibarabara ry'ikaburimbo ivu ririmwo ubwatsi igiti kirekire n'ibindi bifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi ivyuma bisize irange iry'icatsi kibisi n'iry'umuhondo.

Ikibuga c' umupira w'amaboko, amabuye menshi, ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi ,umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, inyubako zisize irangi ryera.

Ubwatsi ibwiza butotahaye ,bukase neza, ingazi y'icuma uruzitiro rusize irangi iry'umuhondo, hamwe ni ryera, amashugwe n'inyubako zibiri, imwe isakajwe amategura.

Ikirere kirimwo ibicu vyishi vyera ibiti vyishi bifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi ubwatsi bukase neza amashurwe ivyuma bisize irangi ritukura

Inyubako y'ibirasi ivyo amashure yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha, ndetse n'imiryango bisize irangi iryirabura hamwe n'inkingi zisize irangi iry'umuhondo intebe z'imbaho.

Ikibuga, kirimwo umusenyi, imodoka ihagaze, inyubako isize irangi ryera, n'iritukura, uruzitiro rurimwo intoboro, abantu bahagaze mw'irembo, ikirere kirimwo ibicu.

Inyubako ndende isize irangi ryera hamwe na karabasase, ikaba ifise impome ziriko intoboro hamwe n'imiryango ,n'amadirisha y'ivyuma asize irangi ritukura, ubwatsi bwinshi.

Intebe zitonze ku murongo utubati dufise ibiyo dutondetsemwo ibitabo imeza akabati kandi kugaye amatara hamwe n'uruhome rusize irangi ryera.

Abana benshi bariko barakina umupira w'amaguru harimwo abambaye umwambaro w'ishure n'abandi batawambaye, ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'utubuye, ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Icuma akirekire gishinze gisize irangi ryera n'iryirabura inyubako ya kera iriko irabomoka isakajwe amabati ikaba yari fishe n'impome zirimwo intoboro.

Ikirasi c'ishure gishasha gifise impome zisize irangi ryera n'iry'icatsi kibisi, kikaba gifise amadirisha y'ibiyo kirimwo intebe hamwe n'imeza bifise amaguru y'ivyuma.

Ere iciza aco ubururu ibiti ivyinshi bifise amashami n'amababi y'icatsi ekibisi harimwo ico ikigazi abantu babiri umwe, ariko aratambuka uwundi, ariko atora intebe umuvo w'amabuye.

Ibirasi ivyo ishure iryisumbuye igimyuga aryo murutana niigorofa yubakishijwe amatafari ahiye ndende ecane ifise amadirisha amenshi, ndetse n'inzitiro z'ivyuma zisize irangi iritukura.

Amababi yumwe abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abahungu hamwe n'abakobwa ibiti vyishi ubwatsi ivu ry'inombe ndetse n'imisozi myishi

Inyubako y'ibirasi yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ifise amadirisha n'imiryango ikibuga akirimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure hakaba harimwo abakobwa n'abahungu.

Ikirasi c'amashure cubakishijwe amatafari ahiye gifise uruhome rurimwo intoboro akabati mu mfuruka kugaye hamwe n'intebe z'imbaho zitondetse nabi.

Ikibuga kirimwo umusenyi n'utwatsi duke murima uteyemwo ibigori inyubako zibiri imwe yubakishijwe amatafari ahiye isakaje amatigura iyindi isakaje amabati atukura ikirere kirimwo ibicu.

Inyubako y'igorofa ifise inzitiro z'ivyuma zisize irangi ritukura, hamwe n'inkingi z'icatsi kibisi, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu.

Igiti c'amavuoka gifise amababi y'icatsi ikibisi uruzitiro rusize isima inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakaje amabati ifise inkingi zisize irangi ryubururu amabuye hamwe n'ubwatsi

Intebe y'imbaho ifise amaguru y'ivyuma amadirisha n'umuryango usize irangi ryera inkingi zisize irangi ry'ubururu ikibuga kirimwo umusenyi ikirere kirinwo ibicu.

Inyubako nini cane, isize irangi ry'umuhondo, hamwe n'irigomba gutukura; ikaba ifise n'impome, zirimwo intoboro nyinshi; ikibuga, kirimwo umusenyi, imodoka, hamwe n'abantu.

Imeza zitatu imwe iriko igitambara c'umuhondo iyindi igitukura, iyindi icubururu, intebe zifise amaguru y'ivyuma, utubati dutondesemwo ibitabo.

Kw'ivuriro, ry'i Bugendana, hari inyubako, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati; ikaba ifise impome, ziriko intoboro, ndetse banamanikako, ikibaho c'amatangazo.

Ikirasi c'ishure gisa neza cane ,gifise amadirisha manini y'ibiyo, kikaba kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma zitondetse neza.

Ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bahagaze imbere y'ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye bisakaje amabati umwigisha ariko arabaraba.

Inyubako zitatu, zubakishijwe amatafari, ahiye, zibiri zikaba, zubatse neza, zikaba zisakajwe amabati, zifise amadirisha n'imiryango, isize irangi ry'umuhondo; abanyeshure benshi, bambaye umwambaro w'ishure, n'abandi bariko barakina, uruvuma.

Ikirasi ikinini gifise impome zisize irangi ry'umuhondo hamwe n'amadirisha y'ibiyo manini gitondetsemwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma umuntu ahagaze.

Ikirasi ico ishure gifise impome zicafuye cane akabati imumfuruka umutaka utukura imeza yimbaho ndende ijako intebe zishika kuri zitandatu.

Ikirasi kinini cubakishijwe amatafari aturiye gifise amadirisha manini y'ibiyo, intebe zipanze ku murongo z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma ndetse hasi hakaba hasize isima.

Inyubako ndende nini yubatswe mu buhinga bwa kija mbere ifise impome zisize irange igicatsi ekibisi hamwe n'igera ikaba ifise n'inkingi zisize ibara ry'ubururu hamwe n'iritukura, ndetse n'igicatsi ekibie bisi ni ryo umuhundo.

Ubukarabiro ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'utwatsi inyubako nyinshi zisize irangi ry'umuhondo imwe ifise idirisha hamwe n'umuryango usize irangi ry'ubururu.

Ibiti bifise amashami menshi ikibuga kinini kirimwo umusenyi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure inyubako yubakishijwe amatafari isakaje amabati ifise umuryango usa n'ubururu.

Ikirasi cishure cubakishijwe amatafari ahiye, gifise idirisha arinini ry'ibyuma ndetse kikaba akirinko n'intebe z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma ,zitondetse ku murongo.

Ivu ritose ririmwo amabuye n'ubwatsi imisozi iriko ishamba inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise amadirisha n'imiryango y'ubururu.

Kwishuri rito ryi Bugendana, umwigisha yigisha mu mwaka wa gatanu yatanze imyimenyerezo y'ibiharuro acaja arahamagara umunyeshuri umwe umwe aja gukosora ku kibaho.

Amashurwe menshi, ibiti, bifise amababi y'icatsi kibisi, ubwatsi, akayira k'ivu; inyubako isize, irangi ry'umuhondo, n'irindi rigomba kwirabura, ikaba isakajwe amabati.

Ikirere ciza kirimwo ivyinshi ,ikibuga kirimwo umusenyi, utubuye ndetse nutwatsi, inyubako isize irangi ry'umuhondo, isakaje amabati ifise imiryango itatu yuguruye.

Ikibuga kirimwo umucanga mwinshi akazu gatoyi kubakishijwe imbaho n'ivyuma imodokari ubwatsi ,igiti gifise amababi y'icatsi kibisi ibuye rinini.

Inyubako nini, y'igorofa, irimwo ibirasi, vy'amashure, ifise inzitiro z'ivyuma, zisize irangi ritukura; abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure, ibendera ry'igihugu, c'Uburundi, igiti gifise, amababi menshi.

Imizi, igiti gifise amababi impake ikibuga kinini kirimwo umusenyi ibirasi iby'amashuri vyubakishijwe amatafari ahiye bifise inkingi iz'ibyuma zisize irangi ry'ubururu.

Ishure rito ryi Bugendana rifise ibirasi vy'amashure bishaje, impome zikaba zicafuye zisize irangi ryera n'iryumuhondo, hakaba harimwo n'intebe z'imbaho.

Ibarabara aryamabuye, abanyeshure batatu bambaye umwambaro w'ishure, umugore ariko ararengana, uruzitiro rurerure rusize karabasase, igiti ic'ipapayi, hamwe n'ic'igitoki.

Ikirasi c'ishure cubatse neza, gifise amadirisha y'ivyuma yugaye, umuryango ukaba wuguruye, maze umushwarara w'izuba ugaca ukubita ku ntebe no kumeza z'imbaho.

Umuvo w'isima, inyubako zibiri zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati, ikigega c'amazi cubakishije amabuye ,ubwatsi, ibiti ndetse n'ivu ry'inombe.

Ibendera ry'igihugu c'uburundi inyubako zubakishijwe amatafari ahiye gisakaje amabati ikibuga kirimwo abanyeshure biga mu mashure mato mato bambaye umwambaro w'ishure.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Bukeye ikirasi c'ishure co mu mwaka w'icenda kirimwo akabati kimbaho kugazwa igufuri hejuru hakaba hari ibitabo idirisha ndetse n'impome z'amatafari ahiye.

Ishure rito ryo mu kayanza, ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye bikaba bifise imiryango y'ivyuma isize irangi ry'ubururu ,kenshi ugasanga abanyeshure bayandikako.

Ikibuga kirimwo umusenyi ubwatsi abana b'abigeme bariko baratambuka, ishamba imisozi ikirere kirimwo ibicu inyubako zubakishijwe amatafari ahiye.

Ishuri ryisumbuye iryo mu kampenge rifise ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye ku mpume hakaba hari ikibaho ucirabura ubona ko gishaje canditseko indome.

Ikirere kirimwo ibicu vyera igorofa yubakishijwe amatafari ahiye isakaje amabati asa n'ubururu ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi ubwatsi umusenyi ndetse n'inyubako ziriko zirubakwa.

Kw'ishure rito ry'Ibugendana, mu mwaka wa gatanu, umwigisha yatanze umwimenyerezo w'ibiharuro, awandika imbere, aca ahamagara umunyeshure umwe yambaye umwambaro w'ishure ngo awukosore.

Akamaro k'isakoshi zirabura, iyugiye gufata urugendo rurerure n'ubwo icafura urondera akantu k'agahuzu ukagatosa maze ukayihanagura ikaca isubira igasa neza.

Ikirasi eco ishure ekinini gifise impome zisize irangi igera hamwe nigirabura gikaba gitondetsemwo intebe nyinshi zimbaho.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyinshi, ibiti ,uruzitiro rurerure gwubakishijwe amabuye ,irembo ry'icuma ,ikibuga kirimwo umusenyi nu tubuye, ubwatsi .

Ibirasi vy'amashure vyubakishije amatafari ahiye, bifise imiryango isize irangi ry'ubururu, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, ikibuga kirimwo umusenyi, ibiti.

Ishure afise uburaro ategeka abanyeshure bahiga kwizanira ibikoresho vyo gukora isuku, muri vyo hakaba harimwo indobo ziba zimeze nk'izi vyuma.

Ibarabara ry'ivu ,uruzitiro rurerure rw'ivyuma ndetse n'irembo ry'amabati, inyubako yubakishijwe amatafari ifise amadirisha menshi ,ikirere c'ubururu kirimwo ibicu.

Ubwatsi butotahaye hamwe n'amashugwe bikase neza, uruzitiro rusize irangi ry'umuhondo, irembo ry'icuma, ikirere kirimwo ibicu vyera.

Icumba gito gifise impome zisize irangi ry'umuhondo, imeza ishasheko igitambara gisa n'ubururu, ibipapuro bitondetse neza, intebe ndetse n'inyabwonko.

Ikirasi c'ishure kinini gifise impome zisize irangi ryera kikaba kirimwo intebe z'imbawo zifise amaguru y'ivyuma nyinshi zitondetse ku murongo.

Abanyeshure biga mw'ishure elitoyi bambaye umwambaro w'ishure hamwe n'inkofero zitukura umugabo ahagaze, ariko arabakinisha inyubako zubakishijwe amatafari ahiye imodokali.

Ikirasi kinini cubakishijwe amatafari ,hasi kikaba gisize isima, kirimwo intebe z'imbaho ,zitatondetse k'urutonde ,abantu batatu, babiri b'abanyeshuri bariko bakoresha inyabwonko.

Icumba kinini gitondetse ineza gifise impome zisize irangi ryera isanamu y'umwungere mukuru w'ishengero rya pantekoti idirisha imeza ishasheko ibitambara.

Ikibanza cumwigisha, imeza n'intebe z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma ,impome zisize irangi iry'umuhondo amadirisha y'ibiyo ,ibiti.

Ikirere kirimwo ibicu vyera, imisozi, ibiti , inyubako zisakajwe amabati, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amabuye, ikibuga kinini kirimwo umusenyi n'ubwatsi.

Kw'ishure rito ryo mu Kayanza, ikirasi co mu mwaka wa kabiri cubakishijwe amatafari ahiye ku ruhome abana bakaba barashushanyije inzu ifise uruzitiro ndetse n'amadirisha.

Imitaka ibiri ifise ibara ritukura, intebe n'imeza z'imbaho harimwo imwe ifise amaguru y'ivyuma, utubati tubiri dutondetsemwo ibitabo, uruhome rusize irangi ry'umuhondo.

Ikibuga kinini kirimwo ubwatsi, ndetse n'ivu ry'inombe, abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, bamwe bicaye, abandi bariko barakina, inyubako zubakishijwe amatafari.

Uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye rufise umushinge usize irangi erirabura hamwe n'amadirisha ay'ivyuma n'uruzitiro bisize irangi eryoubururu igiti ico umwembe.

Inyubako nini zubakishijwe amatafari aturiye ,imwe ifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura wugajwe igufuri iyindi ikaba isakajwe amabati ifise n'inkingi z'ivyuma.

Inyabwonko, intebe n'imeza z'imbaho zifishe amaguru y'ivyuma, amashugwe amadirisha, impome zisize irangi irigomba gutukura hamwe n'amatara.

Ikirere c' ubururu kirimwo ibicu vyera inyubako zibiri imwe y'igorofa isakajwe amabati iyindi yubakishijwe amatafari nayonyene isakajwe amabati ifise inkingi n'amadirisha hamwe n'imiryango bisize irangi ry'irabura.

Ishure ry' isumbuye ryo mu giheta rifise igikoni cubakishijwe amatafari ahiye ndetse n'impome zirimwo intoboro hakaba harimwo ibisafuriya binini batekeramwo bitwa mu veru.

Ikirasi c'ishure, kinini, gifise impome zisize, irangi ry'umuhondo, n'iritukura; kirimwo intebe z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma, zikaba zitondetse, ku murongo.

Kw'ishure ritoya ry'ibugendana hari ikirasi cubakishijwe amatafari ahiye gifise umuryango usize irange ryera hamwe n'uruhome rurimwo intoboro hejuru hakaba handitseko amajambo.

Umuryango wuguruye usize irangi y'icatsi kibisi, intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, umunyeshure yicaye, amadirisha yuguruye na yonyene y'ivyuma.

Ishure rito ry'i bugendana umuyobozi w'ishure yashizeho itegeko ry'uko abanyeshure bose ku munsi wa gatanu baja abazanye ibidumu kugira ngo bakorope ishure.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi, ikibuga kirimwo umusenyi, ubwatsi inyubako isize irangi iry'umuhondo isakajwe amabati ifise imiryango itatu yuguruye.

Ibarabara ryivu ririmwo ubwatsi, umurima uteyemwo ibitegwa vyinshi harimwo ibigori, uruzitiro, imodokari yirabura ihagaze yambaye imparati y'igihugu c'uburundi, ibiti ndetse n'inyubako.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ifise inkingi ivyuma zisize irangi iry'ubururu amabuye ikibuga kirimwo umusenyi igiti gifise amababe y'icatsi kibisi.

Ikirasi cishure kinini ciza gifise impome zisize irangi ryera hakaba harimwo intebe z'imbaho nyinshi zitondetse ku murongo.

Kw'ishure ryisumbuye, ry'i Bugendana, ibirasi vyubakishijwe, amatafari ahiye; ku mpome, hakaba hari, ikibaho cirabura, abigisha bandikako, bariko barigisha.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ry'umuhondo itondetsemwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma umuntu ahagaze ndetse n'uruhome ruriko amadirisha menshi.

Ikirasi c'ishure gitondetse neza kirimwo intebe nyinshi z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma kikaba gifise impome zisize irangi ryera hamwe n'ikibaho gisize iry'icatsi kibisi.

Intebe n'imeza azimbaho zifise amaguru y'ivyuma asize irange egerabura inyabwompo yirabura amadirisha a y'ibiyoma nini impome zisize irange egera.

Ishamba ririmwo ibiti vyinshi, hamwe nubwatsi inyubako ifise inkingi iz'ivyuma ,,ishakajwe amabati, iyindi yubakishijwe amatafari ahiye, abana bahagaze.

Umuryango w'imbaho usize irangie iry'ubururu ufise igitashi impeza azine ezo imbaho ziteretseko impapuro, ndetse n'ibitabo utubati etwa imbaho dutondetsemwo ibitabo nyene.

Ikibuga aj' umupira awo amaboko abagabo batatu bariko baratambuka bambaye impuzu uzirabura n'uwundi umwe yambaye iyo umuhondo igiti ikinini inyubako nyinshi.

Inyubako y'akazu ka surwumwe idafise umuryango, ifise impome zicafuye zisize irangi ryera, indobo, igitutu c'umuntu ahagaze imbere yako.

Umuntu w'umugabo yambaye amadaru bindi intebe imeza iteretse ko ibitabo vyinshi bisa n'ubururu ibindi ibitukura uruhome rusize irangi igera.

Igiti c'ipapayi, amashugwe menshi ,amabuye ndetse n'isima, inyubako yubakishije amatafari ahiye isakajwe amabati, ikirere kirimwo ibicu bike.

Abanyeshure benshi bahagaze bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abasore n'abigeme abagabo babiri umwe ariko arafata amasanamu, igiti gifise amababi y'icatsi kibisi.

Ikirere kirimwo ibicu igiti gifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi uruzitiro rurimwo intoboro abantu bahagaze imuirembo inyubako rusize irangi ryera ikibuga kirimwo umusenyi.

Inyubako nini y'igorofa isakajwe amabati ifise amadirisha n'inkingi inyinshi zisize irange iryumuhondo, abana batoya bariko barakina ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Utuzu utwasi ugwomwe dusakajwe amabati abanyeshure bo kw'ishure elito ugitiriwe umwiranda a pahulo bambaye umwambaro w'ishure bakaba bamwe bicaye abandi ina bo bahagaze.

Ikirasi c' ishure igishaje gifise impome zicafuye zisize irangi iry'umuhondo n'irindi irigomba kwirabura kirimwo intebe z'imbaho zishaje.

Ishure ryisumbuye ry'ibugendana rifise ibirasi vyubakishijwe amatafari ahiye hamwe n'umushinge w'amabuye ndetse bikaba bifise amadirisha arimwo ivyuma ndetse n'ibiyo.

Ikibuga c'umupira w'amaboko inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ifise inkingi z'ivyuma hamwe n'imiryango myinshi.

Ubwatsi bwinshi butotahaye uruzitiro rurerure rufise umushinge w'amabuye rusize irangi ryera kandi rushushanyijeko abanyeshure batatu bariko bakina umupira w'amaguru.

Ikirere c'ubururu kirimwo ibicu vyinshi inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati , imwe akaba ari igorofa iyindi ikaba ifise amadirisha n'imiryango y'ivyuma.

Ikirasi c'ishure, kinini, gifise uruhome, ruriko ikibaho, c'icatsi kibisi, intebe, zitondetse ku murongo, z'imbaho, zifise amaguru, y'ivyuma.

Inyubako nini y'igorofa ifise amadirisha hamwe n'inkingi inyinshi zisize irangi iry' umuhondo igiti kirekire abana babiri bahagaze ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati bikaba biboneka ko ishaje impome zatanguye kubomoka ubwatsi bwinshi ndetse n'ibiti.

Inyubako nyinshi akaba harimwo izisize irangi ry'umuhondo zikaba zifise amadirisha menshi, ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi umusenyi ndetse n'ivyuma.

Ibirasi vy'amashure vyubakishijwe amatafari ahiye bisakajwe amabati kimwe kikaba gifise amadirisha n'umuryango ,ikigega c'amazi cubakishijwe amabuye ,imiringoti miremere ijana amazi y'imvura.

Inyubako y'igorofa ifise uruhome rurimwo intoboro isakajwe amabati, ibiti birebire ,uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye ,ubwatsi ,amashugwe n'imodoka.

Inyubako y'igorofa ndende yubakishijwe amatafari ibendera ry'igihugu cu Burundi hamwe niryi Gihugu cu Bufaransa ibiti vyishi bifise amababi make ubwatsi amashurwe

Inyubako y'ibirasi ivy'amashure yubakishijwe amatafari ahiye ifise amadirisha n'imiryango asize irangi ry'ubururu umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure umwigisha ahagaze ku muryango.

Imisozi inyubako nyinshi zisakajwe amabati abanyeshuri benshi bambaye umwambaro wo kwinonora imitsi bakoze umuzingi ndetse bakaba bari mu kibuga kirimwo umusenyi n'ubwatsi.

Ibiti vy'ibigazi bifise amashami afise amababi y'icasi kibisi, umusenyi mwinshi, ubwatsi inyubako yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati.

Inyubako nyinshi harimwo izubakishije amatafari ,izisakajwe amategura zifise amadirisha n'imiryango ,ndetse n'inkingi z’ivyuma, izindi zisakajwe ubwatsi bwumye.

Ikirere kirimwo ibicu vyera , inyubako ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi umuntu ahagaze mu kibuga kirimwo umusenyi mwinshi, uruzitiro rw'ivyuma rusize irangi ry'ubururu.

Ikirasi icishure cubakishijwe amatafari ahiye gifise impume zirimwo, intoboro kikaba ,kirimwo intebe z'imbaho zitondetse ku murongo bikaba biboneka neza ko bari bahejeje kuhakoropa.

Ome rw' amabuye uruzitiro rwubakishijwe amatafari abantu benshi bambaye umwambaro usa hamwe n'inkofero azisa abandi bahagaze mu bwatsi bariko barabaraba.

Abanyeshure beshi bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye umwambaro w'ishure bicaye bariko barakora ikibazo umwigisha ahagaze imbere ariko arabacunga imeza mu nfuruka.

Abantu benshi bari mu kirasi bakaba bagizwe n'abicaye ku ntebe bagizwe n'abagabo n'abagore n'uwundi umwe ahagaze ariko arabigisha, amadirisha amatara umuryango.

Ikirasi c'ishure cubakishijwe amatafari ahiye gisakaje amabati gifise umuryango w'icuma usize irangi ritukura intebe z'imbaho zitondetse neza ku murongo.

Uruzitiro rurerurerwubakishijwe amatafari ahiye ruriko amatara irembo n'amadirisha y'ivyuma asize irangi irisa n'umunyota abigeme babiri bariko baratambuka.

Ikirasi icoishure ikinini gifise impome zisize irange igera n'irigomba akwirabura kaba gifise amadirisha amenshi yo ivyuma kirimwo n'intebe ez' imbaho.

Uburaro bwiza cane bufise impome zisize irangi ryera n'iry'ubururu hakaba harimwo ibitanda vy'ivyuma baryamako hejuru no munsi bishashe neza n'amashuka yera.

Ikibuga akirimwo umushenyi ibiti bifise amababi menshi y'icatsi ikibishi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu.

Inyubako z'ibirasi vy'amashuri zubakishijwe amatafari zisakaje amabati zifise imiryango n'amadirisha asize irangi ry'ubururu intebe itukura amaguru y'umuntu ikigega c'amazi

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu inyubako ndende y'igorofa yubakishijwe amatafari isakajwe amabati uruzitiro rurerure rufise umushinge w'amabuye umuntu ariko ararengana

ikibuga kirimwo umusenyi nutubuye, amashugwe, inyubako isakajwe amategura, umuvo, uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari rufise umushinge w'amabuye, ikirere kirimwo ibicu.

Ikirasi c' ishure gifise impome zisize irangi ryera kirimwo abanyeshure bicaye ku ntebe z'ivyuma zisize irangi ryirabura, umwe akaba yambaye inkofero.

Icumba kinini kirimwo utubati twinshi dusize irangi ryera dutondetsemwo ibitabo, umunyeshure w'umwigeme yambaye umwambaro w'ishure ariko aragisoma igitabo.

Ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga tanganyika, ririko rirubakisha ikirasi igishasha kikaba kibisa n'ikigire igihere, gifise impome zisize irangi ryera, hamwe n'amadirisha manini manini, hakaba harimwo n'intebe z'imbaho zitonze.

Inyubako y'igorofa irimwo ibirasi vy'amashure isize irangi ry'umuhondo isakaje amabati abanyeshure beshi bahagaze imbere yivyo birasi vy'amashure bambaye umwambaro w'ishure

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyera inyubako nini isize irangi ry'ubururu ikibuga c'umupira w'amaboko umushinge w'amabuye igiti gifise amababi y'icatsi kibisi

Abantu beshi harimwo abicaye bagizwe n'abahungu n'abakobwa bafise ama meshi abahungu babiri bariko baratambuka umwe yambaye impuzu zirabura ndetse n'uwundi ahagaze imbere.

kw'ishure rito ryo mu buterere ikirasi c'ishure co mu mwaka wa kabiri cubakishijwe amatafari aturiye ndetse kikaba gifise amadirisha manini kirimwo n'intebe z'imbaho zitondetse ku murongo

ikibuga kirimwo umusenyi ,ibendera ry'igihugu c'uburundi , inyubako y'igorofa ndende yubakishijwe amatafari isakajwe amabati, imodoka zihagaze munsi y'ibiti.

Intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, zitondetse ku murongo, uruhome rusize irangi ryera rumanitseko amasanamu menshi, amadirisha y'ibiyo ndetse n'umuryango.

Ikirasi c'ishure kinini gisize irangi ryera gifise amadirisha kikaba kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma asize irangi ryirabura zitonze ku murongo

Inyubako ndende y'ibirasi ivy' amashure yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise amadirisha n'imiryango bisize irangi egirabura umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ubwatsi umusenyi amashurwe.

Ikirasi kirimwo abantu benshi ,harimwo abicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, bagizwe n'abigeme bafise amamenshi hamwe n'abandi bahagaze imbere yabo.

Kanyange ni mwigeme w'umunyeshure yiga kwishure igisumbuye iryo mu bukeyi ari mu gukora ikibazo ca leta aja mu kirasi harimwo intebe ezera agatora igitabo akaba arasubiramwo.

kw'ishure rito ryi Bugendana mu mwaka wa gatatu abigisha barigisha abanyeshure ivyerekeranye indome ,ndetse n'imperekeranya bakaba bazandika ku kibaho intebe y'umwigisha.

Ikirasi kinini gifise impome zisize irangi ryera, kirimwo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, bakaba bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu, hakaba harimwo n'abambaye impuzu zisanzwe.

Ibiti vyinshi harimwo n'ivyibigazi bifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi ubwatsi butotahaye inyubako zubakishijwe amatafari ahiye ziriko ubukarabiro.

Ikirere ikirinko ibico uvy' imvura ibiti bifise amababi imenshi y'icatse ekibisi uruhome rwubakishijwe amatafari amashugwe ivu ry'inombe hamwe n'inyubako.

Inyubako zibiri, zubakishijwe amatafari ahiye, imwe ikaba isakajwe amabati, iyindi nayo amategura, ikaba ifise n'impome zirimwo intoboro, amashugwe y'ibiteketeke.

Umuvo muremure ibarabara ary'amabuye ubwatsi ibiti birebire bifise amababe y'icatse ekibisi in'umuhondo icapa uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari.

Abantu benshi bahagaze bagizwe n'umuhungu hamwe n'abigeme bafise amamenshi, uruhome rusize irangi ryirabura rimanitseko amasanamu menshi cane.

Uruhome runini rucafuye rwubakishije amatafari aturiye, intebe z'imbaho zavunaguritse, inkingi z'ibiti, inombe, amabuye hamwe n'ibipapuro hasi.

Akabati mumfuruka gasize irangi ry'ubururu imeza z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma ziteretseko ibitabu impome zisize irangi ryera zimanitseko amasanamu.

kw'ishure rito ryi Bugendana ubuyobozi bw'ishure bwarafashe ingingo yuko abanyeshure buri wagatanu bikoropera ibirasi ivyabo vyubakishijwe amatafari ahiye

Imyubako nini ishaje ifise amadirisha maremare n'imiryango isize irangi rigomba kwirabura ifise inkingi zisakajwe amabati ibitegwa vyinshi.

Inyubako nini y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye, ifise inkingi zisize irangi ryera isakajwe amabati ,ikibuga akirimwo umusenyi nutubuye ,umuntu ahagaze.

Umuvo w’isima ,amashugwe akase neza, ibiti ,inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ,imiringoti itwara amazi, amabuye hamwe n'imisozi.

Ikirere kirimwo ibico vyinshi ,inyubako zubakishijwe amatafari ahiye, inzitiro zirezire ,ikibuga kirimwo utubuye nu musenyi ,imodokari yambaye imparati y'igihugu c’uburundi .

Uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, irembo n'amadirisha y'ivyuma asize irangi rigomba gusa n'umunyota, abigeme babiri bahagaze, ibiti vyinshi.

Abanyeshure beshi bo muri kaminuza bicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma bakaba bagizwe n'abasore n'abigeme bafise ama meshi bakaba bariko bakurikirana umwe ariko aravuga.

Inyubako nyinshi harimwo izisakajwe amabati atukura ,izindi amategura zubakishijwe amatafari ahiye, imisozi imyinshi, uruzitiro rusize irangi ryera, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, imodokari yirabura.

Ubwatsi bukase neza hamwe n'amashugwe ,ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyera, ibiti vyinshi birebire bifise amashami ndetse n'amababi y'icatsi kibisi.

Ikirasi icishure, cubatswe mu buhinga bwanone, cubakishijwe amatafari ahiye, gisakajwe amabati ,gifise imiryango minini ,kikaba kirimwo imeza n'intebe z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi ikirimwo abantu benshi bicaye n'abahagaze bagizwe n'umusore umwe yambaye amarori afise inyabwonko imbere y'iwe hamwe n'umwigeme w'umuzungukazi ariko arasigura.

Amadirisha abiri y'ivyuma ariko n'ibiyo yuguruye, intebe zitondetse ku murongo z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, impome zisize irangi ry'umuhondo.

Ibirasi vy'amashure, vyubakishijwe amatafari, ahiye, bisakajwe amategura; bifise amadirisha, ndetse n'imiryango, isize irangi ry'ubururu; ivu ry'inombe, amabuye, hamwe n'ubwatsi.

Intebe y'imbaho yavunitse, inyubako nini ifise impome zicafuye hamwe n'amadirisha maremare n'umuryango, ikaba ifise n'inkingi ,igiti ndetse n'ubwatsi.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi vyera ,inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati imwe ikaba ari igorofa ,ubwatsi ,umusenyi ,amashugwe.

Inyubako y'igorofa yubakishijwe amatafari ahiye isakajwe amabati ibendera ry'igihugu c'uburundi igiti, amashugwe, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure ikibuga kirimwo umusenyi.

Ikibuga kirimwo umusenyi, ubwatsi, ibipapuro, abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure, imodoka, inyubako nini, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ibiti.

Ikirasi ikirimwo abantu benshi bagizwe n'umugabo ahagaze yambaye umwambaro utukura umukenyezi yicaye hamwe n'abana benshi bicaye ku ntebe bariko bakurikira uwo mugabo.

Ikirere ciza c'ubururu kirimwo ibicu vyera ,inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amategura, ikibuga kinini kirimwo umusenyi ,igiti gifise amashami n'amababi y'icatsi ikibisi.

Inyubako ndende y'ibirasi vy'amashuri, yubakishijwe amatafari ahiye, ishakajwe amabati, ikaba ifise amadirisha n'imiryango, hamwe n'inkingi z'ivyuma zisize irangi ryirabura.

Ishure ritoyi ryo mu bukeye bifise ibirasi vy'amashure ibishaje vyubakishijwe amatafari ahiye bifise amadirisha y'ivyuma ariko ibiyo vyamenetse ndetse n'inkingi z'ivyuma.

Ikirere c'ubururu kirimwo ibicubike vyera inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati imisozi ibiti abantu bari mw'ibarabara ryivu harimwo uwambaye umwambaro w'ishure.

Ibarabara ryi kaburimbo abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure ,abandi bambaye impuzu zo kwinonora imitsi ,imodokari, ikinga ,inyubako zishakajwe amabati hamwe n'ibiti.

Inyubako zibiri, zubakishijwe amatafari, ahiye; imwe akaba ari igorofa, iyindi ikaba, isakajwe amategura, ikaba ifise n'impome, zirimwo intoboro, amashurwe y'ibiteketeke.

Ibarabara ririmwo ivu ry'inombe amabuye ematoyi inamanini ibiti bimwe bifise amababi y'icatsi ekibisi ibindi ayumye ishamba, ndetse n'ubwatsi bwinshi.

Ikirere ciza c'ubururu, kirimwo ibicu vyera, inyubako zisakajwe amategura, ikibuga kirimwo umusenyi mwinshi ,ibiti bifise amababiri y'icatsi kibisi ubwati.

Ikirasi kinini, cubakishije amatafari ahiye; abanyeshure benshi, harimwo abicaye, bambaye, umwambaro w'ishure, n'uwundi ari imbere, ariko arabasigurira, ivyo bize.

Ikirere kirimwo ibicu vyinshi imisozi ishamba ibiti inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zifise amadirisha n'imiryango abanyeshure babiri bambaye umwambaro w'ishure.

Ikirere kirimwo ibicu vy'imvura imisozi abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure amashugwe y'umuhondo ikibuga kirimwo umusenyi intebe y'imbaho iteretse imbere y'ibirasi vy'amashure.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi n' ututubuye umwigeme ariko aratambuka uruzitiro rwubakishijwe ivyuma rufise inkingi z'amatafari. Inyubako ndende ifise imiryango isize irangi ryera.

Ikirere ciza acubururu ,kirimwo ibicu vyinshi ,imodokari zihagaze harimwo zisize irangi iritukura ,niryera ,abanyeshure babigeme bambaye umwambaro w'ishure, umwe akaba yicaye kwibuye.

Ikirere c'ubururu kitarimo ibicu vyinshi, ibiti birebire bifise amashami n'amababi y'icatsi kibisi uruzitiro rurerure rusize isima ubwatsi hamwe n'amashugwe.

Inzu ndende yubakishijwe amatafari ,ifise imiryango isize irangi rigomba gusa n'ivu, abantu bahagaze umwe afise indobo, uwundi yambaye ikanzu.

Inyubako nini yubatse neza ifise impome zisize irangi ry'umuhondo n'iry'icatsi kibisi hamwe n'imiryango y'ivyuma isize irangi ry'ubururu umwe ukaba wuguruye.

Ikirasi c'ishure kinin, gifise impome zisize irangi ryera, imiryango ndetse kikaba gitondetsemwo imeza n'intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari rurimwo intoboro abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure ikibuga kirimwo umusenyi , ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Icumba c'uburaro kinini gifise impome zisize irangi ry'umuhondo, amadirisha, kikaba kirimwo amatara ndetse n'ibitanda bifise aho baryama hejuru no munsi vy'ivyuma bitondetse neza.

Inyubako nini ifise uruhome ruriko amadirisha urundi ikibaho cirabura rurimwo abanyeshure beshi bambaye umwambaro w'ishure bakaba bagizwe n'abahungu n'abakobwa

Umwigisha ahagaze yambaye itaburiya yera w'umwigeme afise ama meshi abanyeshure bicaye ku ntebe bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu impome zisize irangi ryera.

Icapa c'icuma canditse ko amajambo aranga ishuri rikuru ry'imusinzira ,ubwatsi bwumye ,ikibuga kirimwo ivu ry'intombe ,inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ,isakajwe amategura.

Kw'ishure rito ry'i Bugendana, ikirasi co mu mwaka wa gatatu A, cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifishe impome ziriko intoboro, hamwe n'ikibaho bamanikako amatangazo yanditse ku mpapuro.

Inyubako nziza cane ifise impome zisize irange ry'umuhondo niry’icatsi kibisi ,amadirisha menshi y'ibiyo intebe zitondetse ku murongo z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma.

Abanyeshure, bambaye umwambaro w'ishure, uruzitiro rurerure, rurimwo intoboro, zisize irangi ryera, inyubako y'igorofa, yubakishijwe amatafari ahiye, isakajwe amabati.

Abantu babiri bahagaze bagizwe n'umugore n'umugabo ariko yandika ibintu ku rupapuro imeza iteretseko ibitabo vyinshi harimwo ibisa n'umuhondo n'ubururu.

Uburaro bwubatse mu buryo bwa kija mbere busa neza burimwo utubate etubiri twimbaho umumfuruka hamwe n'ibitanda bibiri baryamako hejuru no musi bishashe neza biriko n'imisego.

Inyubako nini isize irangi iryoumuhondo n'iryo ubururu ikaba ifise uruhome rurimwo intoboro amadirisha ayibiyo, ndetse n'umuryango usize irangi irigomba akwirabura abantu babiri umwe, ariko aratambuka.

Ishure ryisumbuye gitiriwe ikiyaga tankanyika rifise ibirasi vy'amashure birebire vyubakishijwe amatafari ahiye bikaba bifise amadirisha imiryango n'inkingi zisize irangi ry'umuhondo.

Ikirere kirimwo ibico ovyera ikibuga kinini kirimwo umusenye inamabuye amashurwe atonze ku murongo inyubako zubakishije amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise amadirisha menshi.

Imyubako y'ishure ,ifise amadirisha menshi isakaje amabati ,uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye, ibiti bifise amashami ndetse n'amababi y'icatsi kibisi.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo n'irindi ry'ubururu ifise uruhome ruriko intoboro ndetse n'imiryango ibiri yi mbaho isize irangi rigomba kwirabura.

Inyubako nini yubakishijwe amatafari ahiye ,ikaba ifise uruhome rusize irangi iry'umuhondo ,ikaba irimwo intebe nyinshi z'imbaho zitondetse ku murongo zifise amaguru y'ivyuma.

Ivu ritose, inkingi yubakishijwe amatafari, abanyeshure ba bigeme bambaye umwambaro w'ishure umwe akaba afise indobo mu ntoki igiti c'umukaratusi inyubako isakajwe amabati.

Kw'ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganyika, hari ikirasi c'ishure kirimwo abanyeshure benshi bicaye ku ntebe, bakaba abagizwe n'abakobwa, n'abahungu, imbere yabo hakaba hari impapuro.

Abigeme bambaye umwambaro w'ishure babiri bakaba bicaye ku musenyi ,uwundi akaba ahagaze ikirere ikirimwo ibico byinshi vyera ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi.

Inyubako y'igorofa ndende yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise uruhome rurimwo intoboro zisize irangi ryera hamwe n'uruzitiro rw'ingazi.

Intebe z'imbaho, zitondetse ,abanyeshure bicaye kurimwe muri zo, ikirasi c'ishure gifise impome zisize irangi ry'umuhondo, amadirisha afise ibiyo vyamenetse.

Ikirere kirimwo ibicu inyubako zubakishijwe amatafari ahiye zisakazwe amabati ibendera ry'igihugu c'uburundi imodokari zihagaze ubwatsi n'amashugwe.

Inyubako ndende isize karabasase, isakajwe amabati, ifise inkingi n'imiryango y'ivyuma, ndetse n'ubukarabiro bushika kuri butatu.

Ibiti vy'ibigazi, inyubako nyinshi zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati, zifise amadirisha n'imiryango, hamwe n'inkingi z'ivyuma, ikibuga kirimwo ivu ry'inombe, n'ubwatsi.

Ibirasi vy'amashure binini bifise imiryango y'ivyuma isize irangi ryirabura, ubwatsi ,ama bendera abiri rimwe ry'igihugu c'uburundi n'irindi ryerekana ubumwe bw'abarundi.

Intebe z'imbaho nyinshi zitondetse ku murongo harimwo izifise amaguru y'ivyuma uruhome rwubakishijwe amatafari ahiye amadirisha atatu yibiyo.

Ikirere ikirimwo ibicuvyera, igiti kirekire gifise amababi yicatsi kibisi ,ibarabara ryivu ,abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure bariko baratambuka.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, bagizwe n'abahungu n'abigeme bahagaze hamwe, n'uwundi umwe yicaye, bose bakaba bariko baraba utubati dutondetsemwo ibitabo.

Ikibuga kinini kirimwo umusenyi imwinshi ,mutubuye umuntu ariko aratambuka ,inyubako nyinshi harimwo iyubakishijwe amatafari, isakajwe amabati, ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Umushinge wubakishijwe amabuye ubwatsi bwinshi umusenyi amashurwe igiti c'ikigazi gifise amashami menshi uruzitiro inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu kayanza hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ifise uruhome rw'amabuye ikaba isakajwe amabati abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Kw'ishure rya kaminuza ryi Gitega barigisha ibijanye n'umuziki rikaba rifise ikirasi bigiramwo kirimwo intebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma hamwe n'imiryango isize irangi ryera.

Abantu benshi bahagaze, harimwo abambaye amasakoshi, bagizwe n'abahungu hamwe n'umwigeme w'umuzungukazi, uruhome rusize irangi ry'ubururu rumanitseko amasanamu.

Abanyeshure bahagaze bambaye umwambaro w'ishure bagizwe n'umuhungu hamwe n'abakobwa inyubako yubakishijwe amatafari ahiye uruzitiro n'inkingi bisize irangi ry'ubururu.

Abanyeshure benshi, bambaye umwambaro w'ishure, bagizwe n'abahungu n'abakobwa, bafatanye amaboko bagize umuzingi, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Ikirasi c'ishure, ca kijambere, cubatse neza, gifise amadirisha y'ivyuma, ndetse n'impome, zisize irangi ryera; kikaba kirimwo intebe, z'imbaho.

Ikirasi c'ishure cagutse, gifise impome zisize irangi ryera n'iry'icatsi kibisi, kikaba kirimwo intebe z'imbaho nyinshi zitondetse ku murongo zifise amaguru y'ivyuma.

Ikirasi kirimwo abanyeshure benshi bicaye mu migwi akaba hariyo abambaye impuzu zitukura uwundi y'icatse ekibisi umwigisha ahagaze imeza z'imbaho, ndetse n'akabati mumfuruka.

Ikirere ciza c'ubururu ,kirimwo ibicu vyera ,inyubako y'igorofa fise amadirisha menshi ,uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye ,umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure, ikibuga cumupira w'amaboko.

Ikirasi c'ishure kinini, gifise impome zisize irangi ryera, kirimwo abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure, bakaba bagizwe n'abigeme hamwe n'abahungu.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure harimwo abicaye ku ntebe abandi ku meza n'umwigeme ahagaze hamwe n'umwigisha akabati mumfuruka kimbaho.

Inyubako nini isize irangi ry'umuhondo hamwe ni ry'ubururu ikaba ifise uruhome rurimwo intoboro ndetse n'imiryango isize irangi rigomba kwirabura.

Akabati mumfuruka gatondetsemwo ibitabo, impome zimanitseko impapuro z'amatangazo intebe n'imeza bifise amaguru y'ivyuma hamwe n'amatara.

Kw'ishure rito ry'i Bugendana, ikirasi c'ishure ryo mu mwaka wa gatatu, cubakishijwe amatafari ahiye, kikaba gifise umuryango w'icuma wugaye, usize irangi ry'ubururu.

Ibarabara ry'ikaburimbo ibipoto vy'amatara ibiti birebire bifise amababi y'icatse ekibisi uruzitiro rurerure rusize irange egera irembo ry'icuma, ndetse n'inyubako nini.

Abantu babiri bicaye mwivu ryi nombe ,ubwatsi bwinshi ,ibiti, inyubako zibiri zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati, imwe ikaba ifise amadirisha abiri n'umuryango.

Inyubako ndende ifise amadirisha ,imiryango ,ndetse n'inkingi z'ivyuma nyinshi ,amashugwe y'umuhondo ,ubwatsi, ibiti bifise amashami afise amababi y'icatsi kibisi.

Ako oneni y'i gorofa ifise inzitiro oziivyuma inkingi inyinshi zisize irangi egera ,umuntu ahagaze ikinga ikibuga akirimwo amabuye ikirere kirimwo.

Ikirere c'ubururu, kirimwo ibicu bike ,ubwatsi bwinshi buvanze n'ubwumye ,hamwe n'ubutotahaye ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi.

Amadirisha menshi y'ibiyo impome zirimwo intoboro intebe z'imbaho ndetse n'imeza zifise amaguru y'ivyuma igitutu c'umuntu ariko arabira mu kiyo.

Abanyeshure benshi bambaye umwambaro w'ishure bahetse amasakoshi ikibuga kinini kirimwo umusenyi nutubuye ibendera ry'igihugu c'uburundi amashugwe.

Abanyeshure benshi bicaye bambaye umwambaro w'ishure ,hamwe n'inkofero zisa zose zirabura bakaba bicaye ku ntebe ,ndetse imbere yabo hari imeza ziriko impapuro.

Ubuyobozi bw'ishure rito ryitiriwe abami ryo mu Kibenga, ryarashizeho itegeko ryo kwigisha ubuhinga bwa none abana bakiri bato. Bakaba bakoresha inyabwonko bicaye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye akabati gakozwe mu mbaho kugaye abantu bane bahagaze babiri bakaba bambaye impuzu zera bose bakaba ari abigeme intsinga nyishi.

Icumba bakoreramwo amareresi kirimwo abantu bane hari yo umwe yicaye, n'abandi bahagaze barimwo umwigeme w'umuzungukazi ,hamwe n'umuhungu w'umwirabura bariko baraba kuri nyabwonko.

Ikirasi kinini gifise umuryango usize irangi ry'icatsi kibisi akabati gatondetsemwo ibitabo abantu batatu ubicaye bariko bakoresha nyabwonko umwe akaba ari umwigeme afise ama meshi.

Abantu ubenshi bicaye ku ntebe bagizwe n'abahungu n'abakobwa imbere yabo hakaba hari inyabwonko uwundi umwe ahagaze, ariko arabasigurira uruhome rusize irange igera.

Inyubako ifise impome zisize irangi ryera, umugabo yambaye ikoti n'amadarubindi abanyeshure bicaye bafise inyabwonko imbere yabo hamwe n'uwundi umwe ahagaze.

Icumba kinini kirimwo abantu benshi bicaye bagizwe n'abakobwa bafise ama menshi hamwe n'abahungu bose bakaba bafise inyabwonko imbere yabo bakaba bariko bariga.

Icumba c'uburaro kinini gifise impome zisize irangi rigomba gutukura kikaba kirimwo ibitanda vyinshi bararako hejuru no munsi bikozwe mu vyuma bikaba bishashe neza.

Ihoteri yitiriwe abami yo mu Kibenga ifise igikoni ciza cane gifise impome zisize irangi ryera hakaba hakoreramwo abantu batatu bambaye umwambaro usa wera hamwe n'udukingira intoke ndetse umwe akaba yambaye nagapfuka munwa.

Ikirasi ico ishure cicayemwo abantu ubenshi umugwi wa mbere ukaba ugizwe n'abanyeshure bagizwe n'abakobwa hamwe n'abahungu bafise impapuro imbere yabo uwundi ukaba ugizwe n'umugabo n'umwigeme afise ama menshi, ariko bakosora impapuro.

Bigirindavyi n'umugabo yavukiye ku mutumba wa Bukirasazi amanuka Ibujumbura gukora umwuga wo kubaza akawukora yambaye umwambaro w'ubururu hamwe n'inkofero yera.

Umunyeshure ariko aratambuka yambaye umwambaro w'ishure inyubako yubakishije amatafari ahiye isakajwe amabati umuryango usize irangi ryera amashugwe menshi harimwo ayatukura n'ayumuhondo.

Inyubako y'igorofa irimwo ibirasi ivyo amashure yubakishijwe amatafari ahiye ikaba ifise inzitiro n'inkingi zisize irange igera imodokari yirabura ihagaze mu nsi y'igiti gifise amashami make.

Inyubako nini yubatswe mu buryo bwa kija mbere isa neza irimwo utubati itwinshi dutondetsemwo ibitabo vy'ubwoko ubwinshi imeza ,n'intebe ezimbaho.

Inyubako yubatse neza isize irangi igera hamwe n'irigomba gusa n'umunyota umuryango wuguruye udutwara amukinde icumba akirimwo umuryango wugaye umanitseko itangazo.

Basice ishure irya kaminunza kirimwo abanyeshure ebenshi bicaye arimwo abakobwa bafise amamenshi n'uwundi umwe ahagaze, ariko avugana n'umwigisha ari imbere.

Ku y'igorofa nini yubakishijwe amatafari ,isakajwe amabati yubururu, ibendera ry'igihugu c'Uburundi, ubwugamo bwicayemwo abantu benshi bagizwe n'abagabo hamwe n'abagore.

Inyubako ndende yubakishijwe amatafari ahiye, ifise amadirisha ndetse n'inkingi risize irangi rigomba gutukura, umwigisha ariko aratambuka amashurwe ndetse n'igiti.

Ishure ry'imyuga ryo mu Kamenge, rirafise ikirasi abakenyezi bigiramwo umwuga wo gushona. Bose baba bafise imashini imbere yabo, bambaye n'umwambaro w'ishure.

Umuntu w'umugabo ahagaze, ariko arashushanya ari mucumba gifise impume zisize irangie igera n'iryo umuhondo zimanitseko nayandi amasanamu menshi.

Inyubako nini ifise inkingi z'ivyuma irimwo abantu benshi bambaye umwambaro usa wirabura, hamwe n'inkofero nyene zirabura harimwo abakobwa n'abahungu.

Inyubako z'igorofa, zubakishijwe amatafari ahiye, zisakajwe amabati; zifise imiryango, n'amadirisha menshi, ndetse n'inkingi, zisize irangi ry'umuhondo; imodoka itukura, ibendera ry'igihugu, c'Uburundi.

Inyubako nini irimwo abasore babiri b'abanyeshure bambaye umwambaro usa ,umwe akaba yambaye isaha ndetse akaba ariko ahonda icuma giteretse kumeza imbere yiwe.

Ikirere kirimwo inyubako z'igorofa zubakishijwe amatafari ahiye zisakajwe amabati zifise amadirisha n'imiryango asize irangi eryubururu amashugwe ubwatsi ibiti.

Umuntu w'umugabo yambaye ivyera n'ivyirabura, imeza zibiri z'imbaho imwe iteretseko urupapuro ngendanwa hamwe n'igicupa kirimwo amazi make.

Ikirere iciza c'uburoro kirimwo ibicobike vyera imisozi emiremire ishamba ibiti bifise amababe y'icatsi ekibisi ubwatsi butotahaye inyubako harimwo igisize irange igera.

Icumba kinini gifise impome zisize irangi ry'ubururu abanyeshure babiri bambaye umwambaro usa, umwe akaba ariko araba ibintu biteretse ku meza y'icuma.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako y'igorofa isakajwe amabati, imodoka, ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi, ibigega vy'amazi, ingazi z'ivyuma.

Abantu indwi bahagaze bambaye umwambaro wera, bakaba bagizwe n'umusore umwe hamwe n'abigeme batandatu, bane muribo bakaba barikumwe, umwe akaba yambaye amadarubindi.

Kw' ishure rya kaminuza ryitiriwe ikiyaga Tanganika, hari ikirasi c'amashure kirimwo abantu benshi harimwo abicaye, bagizwe n'abigeme n'abagabo ndetse n'abakenyezi, hamwe n'abahagaze b'abanyeshure.

Ishure ryisumbuye ryo mu Gihosha rifise ibirasi vy'amashure vyubatse neza bikaba bisize irangi ryera ndetse bikaba bifise n'imiryango y'ivyuma bugarisha igufuri.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ry'umuhondo abantu beshi ibambaye umwambaro usa w'ubururu harimwo abasutamye n'abahagaze imodoka inkingi z'ivyuma

Ibirasi vyinshi vy'amashure harimwo ibisakajwe amategura, ubwatsi bukase neza, amashugwe y'umuhondo ,ndetse n'ikirere kirimwo ibicu vyera, ibiti ibirebire.

Abantu benshi bahagaze bagizwe n'abanyeshure, bambaye umwambaro usa n'ubururu hamwe n'inkofero z'umuhondo, hamwe n'abandi batatu b'abigisha harimwo umukenyezi umwe.

Inyubako ndende ifise inkingi n'impome zisize irangi ry'umuhondo, hamwe n'amadirisha menshi, abantu benshi bariko baratambuka, bagizwe n'abigeme hamwe n'abagabo, amashugwe, igiti.

Imigwi ibiri y'abantu bicaye ku ntebe zera, umwe ukaba ugizwe n'abigisha hamwe n'abanyeshure, bariko baraba umugwi wa kabiri ugizwe n'abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure.

Abantu bicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma bagizwe n'abigeme bafise amamenshi uruhome rusize irange igera amatara amadirisha hamwe n'ibiti.

Ikirere c'ubururu kirimwo ibicu vyera, abantu benshi bambaye umwambaro usa w'ubururu hamwe n'udufukamunwa, hakaba harimwo umwe atambaye inkofero, n'uwundi yambaye impunzu itukura.

Ishure ryisumbuye ry'i Bugendana, rirafise icumba abanyeshure bakarabiramwo, hakaba hari ubukarabiro ku ruhome bufise imiringoti y'icatsi kibisi ndetse n'umuryango wuguruye.

Ikibuga, kirimwo umusenyi, n'amabuye, ibiti vyinshi, bifise amababi y'icatsi kibisi, abantu benshi, bariko barakina, inyubako zubakishijwe amatafari, zisakaje amabati.

I hoteri yo mu gisagara ca bujumbura yitiriwe abami ifise igikoni egikoreramwo umuhungu un' umukobwa bambaye umwambaro wera, ndetse no dukingira umushatsi, umukobwa akaba ariko arategura ibifungurwe.

Ikirasi ikinini gisize irangi ryera gifise uruhome rurimwo intoboro intebe z'imbaho hamwe n'imeza umwigeme yicaye yambaye akantu kirabura mu mutwe

Icumba c'ubushakashatsi gihagazemwo umwigeme yambaye itaburiya yera hamwe n'agakingira imishatsi hamwe n'amahereni imivyaro y'ibitegwa isa n'icatsi kibisi.

Inyubako nini cane yubatswe mu buryo bwa kijambere irimwo utubati tw'imbaho tureture dutondetsemwo ibitabo vy'ubwoko bwishi harimwo ivyibiharuro n'ivyindimi hamwe n'ibindi n'ibindi.

Inzitiro z'ivyuma zisize irangi ryirabura, imodokari zibiri, imwe isize irangi ryera, inyubako ifise amadirisha y'ibiyo, igiti gifise amababi y'icatsi ikibisi.

Ikirasi c'ishure cubatswe mu buhinga bwa kijambere, gifise amadirisha y'ibiyo manini, kikaba gitondetsemwo imeza n'intebe zifise amaguru y'ivyuma.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ry’ubururu hamwe n'imiryango ibiri umwe wuguruye uwundi wugaye, abantu babiri umwe ariko araba ibikoresho ukumeza y'icuma.

Ubwatsi butotahaye hamwe n'amashugwe bikase neza, uruzitiro rwubakishijwe amatafari ahiye, ibiti vy'ubwoko bwinshi harimwo igitoke, inyubako isize irangi ryera.

Inyubako ndende cane, yubatswe mu buryo, bwa kijambere; ifise amadirisha menshi, y'ibiyo, ndetse n'impome, zisize irangi ry'umuhondo, amatara.

Inyubako nini, irimwo abantu benshi, bicaye ku ntebe, z'imido itukura, bakaba bagizwe n'abigeme, n'abasore; iyo nyubako, ikaba ifise impome, zisize irangi ry'umuhondo.

Inyubako nini yubatswe mu buhinga bwa kijambere irimwo amatara, ifise amadirisha y'ibiyo manini ,utubati bamanika ko amatangazo ,imiryango ndetse n'impome zisize irangi ryera.

Ishure rya kaminuza, ryitiriwe ikiyaga Tanganyika; hari ikirasi bigiramwo ivy'ubuhinga bwa none, kirimwo inyabwonko nyinshi, hamwe n'intebe bicarako; kikaba gifise amadirisha, ndetse n'umuryango, w'imbaho.

Inyubako y'igorofa nini ifise amadirisha menshi hamwe n'imiryango ,uruzitiro rurerure rwubakishijwe amatafari ahiye ,umuntu ahagaze ,ikibuga kirimwo amabuye.

Inyubako nini, ifise impome zisize, irangi ry'ubururu; imboneshakure, abantu benshi, bicaye ku ntebe zirabura, bagizwe n'abagabo, hamwe n'abasore, n'uwundi umwe ahagaze.

Ibiti vyinshi, bifise amashami, n'amababi y'icatsi kibisi; inyubako nyinshi z'igorofa, zisize irangi ry'ubururu, zisakajwe amabati atukura, iyindi ikaba, isize irangi ry'umuhondo.

Ikibuga kinini kirimwo amabuye ,abantu benshi bariko barakora isuku harimwo uwufise indobo mu ntoke, imiduga itatu yirabura, inyubako nini y'igorofa ndetse n'ibiti vyinshi.

Ikibuga akirimwo amabuye n'umucanga imiduga ihagaze yambaye imparati z'igihugu c'uburundi inyubako ndende y'i gorofa isakajwe amabati abantu hamwe n'igiti.

Intebe z'imbaho zishasha zifise amaguru y'ivyuma, zitondetse ku murongo, zimwe murizo zikaba ziteretseko ibitabo, amadirisha y'ibiyo, impome zisize irangi rigomba gutukura, amatara.

Inyubako ninti yubatse ineza isize irangiye iryo umuhondo ifise imiryango y'ivyuma isize irangiye iryo ubururu hamwe n'impome ziriko intoburo n'amadirisha y'ivyuma.

Abigeme babiri bicaye umwe yambaye amadarubindi ,uruzitiro rurerure rusize irangi ryera ,imisozi myinshi ,amababi y'ibiti ndetse n'ubwatsi.

Kaminuza, y'igihugu c'Uburundi, ifise ibirasi vy'amashure; muri vyo, harimwo ikirasi, c'amajana ane na mirongo ine na kabiri; gisize irangi ryera, kikaba gifise n'umuryango w'icuma, wugaye, usize irangi ritukura.

Umukenyezi w'umwarimu ahagaze, abanyeshure benshi bicaye ku ntebe z'imbaho zifise amaguru y'ivyuma, bagizwe n'abahungu hamwe n'abigeme bafise ama menshi.

Inyubako nini ifise impome zisize irangi ryera n'irindi rigomba gusa n'umunyota ,umuryango wuguruye winjira mu kindi cumba gifise umuryango wugaye usize irangi rigomba kwirabura.

Icumba kinini kirimwo utubati tw'imbaho dutondetsemo ibitabo vyinshi imeza intebe nyabwonko nyinshi zirabura impome zisize irangi ryera.

Muza ingozi yigisha ivyerekeranye nubuvuzi irafise icumba aco ubushakashatsi cubakishijwe amatafari ahiye gifise umuryango w'icuma usize irangiye elisa an'umunyota.

Abantu benshi bari mu kirasi bakaba bagizwe n'umugabo umwe ahagaze, afise inyabwonko ariko arasigura, hamwe n'abandi bicaye ku ntebe z'imbaho zifite amaguru y'ivyuma bagizwe n'abagabo b'abazungu.

Abantu babiri, bahagaze, umwe w'umwigeme, afise amamenshi; impome zisize, irangi ry'umuhondo, amadirisha y'ibiyo, yuguruye; intebe z'imbaho, zifise amaguru y'ivyuma.

Kw'ishure ryisumbuye ryo mu Kayanza, barafise ikirasi bigiramwo ivy'ubuhinga bwa none, kirimwo abanyeshure babiri hamwe n'umwigisha ariko arabigisha, ndetse n'inyabwonko zibiri.

Imeza ndende yirabura iteretseko inyabonko nyinshi nazo nyene zirabura intebe zifise amaguru y'ivyuma impome zisize irangi ryera amadirisha y'ibiyo manini.

Ikibuga n'umupira w'amaboko abana abariko barakina bamwe bambaye umwambaro utukura abandi uwera umumenyereza inyubako isize irange iryo umuhondo.

Ikirere ciza, kirimwo ibicu, amashurwe y'icatsi kibisi, hamwe n'umuhondo, ubwatsi bukase neza, inyubako isize irangi ryera, ibiti bifise amababi menshi.

Amashugwe menshi harimwo ayatukura, ayumuhondo,, ubwaci butotahaye ,igiti gifise amababi make, inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, umunyeshure yambaye umwambaro w'ishure.

Ikirere c'ubururu imisozi n'ibiti vyinshi bifise amababi y'icatsi kibisi inyubako harimwo igisakajwe amabati atukura n'izindi zifise impome zisize irangi ryera, amashugwe hamwe n'ubwatsi.

Ikibuga c'umupira w'amaboko ,ubwatsi bwinshi butotahaye ,ibiti bifise amababi y'icatsi kibisi, inyubako isize irangi ryera ifise amadirisha menshi ,imisozi myinshi.